Abantu basatu ng'omu ku bo wakati awanise emikono bayina kwe bayimiridde ekitangaala ky'omusana kikubye mu mazzi g'ennyanja.

Omukyala Omuzungu era ng'anaaba mu ngalo. Mu maaso ge walaga waliwo endabirwamu ennene ne ssabbuuni gwe bakozesa onnaaba mu ngalo.

Ebibala eby'enjawulo nga biteekebbwa mu bibookisi era nga byawuddwamu okusinziira ku langi zaabyo ebibala bino biri mu langi ez'enjawulo omuli emmyufu, eya kyenvu, eya kakobe, enzirugavu, eya kiragala n'endala ebibala bino biteekebbwako amannya gaabyo n'ebbeeyi.

Abalenzi babiri era ng'omu ayambadde essaati erimu ebikuubo ng'omulala ayambadde essaati enjeru naye nga tasibye mapeesa balaga bayina kye balwanira era bayina kye batunuulidde.

Abawala bataano nga batambulira mu kkubo era nga beetisse ebidomola ku mitwe gyabwe. Omuwala abakulembedde mmaaso ali mu kuvuga ggaali era nga ebidomola bye ye abitadde ku ggaali. Emabbali gaabwe waliwo ekisiko.

Omulenzi muddugavu era ng'ayambadde essaati akutte ku kaguwa akeefaanyiriza nga akatimba n'emikono gye ebiri.

Abazannyi b'omupiira ogw'emikono ng'ababiri ku bo basi... bali wansi ku ttaka era nga omu akutte omupiira mu ngalo ze. Abazannyi bano balaga bali mu kisaawe.

Abantu basatu ng'ababiri bakyala ng'omu musajja, omukyala n'omusajja beeru era ng'omukyala ayambadde engoye eza bbululu ng'akutte enkumbi mmikono gye muddugavu. Ku mabbali gaabwe waliwo ekibira ky'emiti.

Omukyala ng'ali mu kuwewa ebijanjaalo era nga yeesibye akagoye ku mutwe gwe. Emabega we waliwo ennimiro erimu ebitooke n'emiti egy'enjawulo.

Ekizimbe ekinene era nga kisiigibbwa mu langi enjeru ku mabbali gaakyo waliwo amaato agabeera ku mazzi era nga waggulu waakyo waliwo ensozi kuliko emiti.

Abasajja babiri nga bambadde engoye eziri mu langi ez'enjawulo era nga bambadde enkofiira, batudde mu maato era ng'amaato gali asatu.

Omukyala ayambadde akakookolo era nga kasobosezza ommubikka ennyindo n'omumwa, omukyala ono akutte ku bibala ebiri ku mudaala era nga ku mudaala kuliko ebibala. Okugeza, ennaanaasi n'ebirala. Emabbali we waliwo emidaala emirala.

Abasajja babiri basindika eggaali era ng'omu ku ggaali ye asibiddeko embaawo, omulala ku ggaali ye emabega ye asibiddeko akakutiya. Ku mabbali g'oluguudo lwe baliko waliwo ennyumba eserekebbwa n'amabaati.

Abasirikale nga bali mu biti bya bantu basatu; abamu batudde ku mmotoka, omulala ayimiridde kumpi n'emmotoka era ng'omulala ali mu maaso gaabwe ayina n'emmundu.

Enjuki ng'eyimbiridde ku kimuli era nga kiri mu langi eya kyenvu. Kimanyikiddwa nti enjuki zaagala nnyo ebimuli era ebimuli byetaaga enjuki okubeerawo.

Abaana abato omuli abalenzi n'abawala nga batudde ku ntebe era nga mu bo mulimu omukyala ayimiridde nga mu ndabika alaga musomesa.

Ebitanda nga bisiigiddwa mu langi ez'enjawulo okugeza emmyufu, eya kitaka era nga ziteereddwa ku mabbali g'oluguudo emabega gaazo waliyo ennyumba eziserekeddwa n'amabaati.

Omwala omunene era nga ku mabbali gwakulako omuddo era nga ku ludda lwe lumu waliwo entuumu za kasasiro ez'enjawulo. Ku ludda olulala waliwo ennyumba eserekebbwa n'amabaati.

Abasajja ng'abamu ku bo bayimiridde mu mazzi, abalala bayimiridde mabbali g'amazzi. Abali ku lukalu balaga waliwo kye batunuulidde. Emabbali g'ennyanja y'amazzi walaga waliwo ekibira.

Omwana omuwala omuto ayambadde ekiteeteeyi kiyina langi ez'enjawulo okuli eh langi enjeru, langi eya bbululu era ng'ayambadde n'akakomo nako kali mu langi eya bbululu.

Emmeeza n'entebe nga bipangiddwa mu butuufu bwa byo era nga biraga bigenda ttuulibwamu entebe zino ziri mu langi enzirugavu era nga n'emmeeza nazo ziri mu langi eya kitaka.

Omwana omuto era ng'alaga alina ky'atunuulidde. Atudde mu maaso g'oluggi olw'ennyumba emu, era ng'ali kkabalaza wabweru. Mu maaso ge waliwo engoye ezaanikiddwa.

Ekifo kirimu ensozi ez'enjawulo era ng'ensozi zino ziriko ebibira ebinene. Ensozi zino zirimibwako ebimera eby'enjawulo era nga mu makkati g'ensozi zino kiraga mulimu olufu.